Loori n-niŋ sarati loorinima ayi loori piɛlli mini loori ʒee ka di tooni bɛreetinima ŋɔ maɣisimaɣisi.

loorinima tam palli zuɣu ka nachimba ayi be palli maa nangbaŋkpaŋa ka lɔra shɛŋa niŋ sarati n-dɔya ka tihi be bɛ nyaaŋga sa

baɣiba n-laɣim zaya ŋɔ paɣiba ŋɔ shɛba pilila zipil' piɛri ka paɣiba ŋɔ shɛba kpabi bihi bɛ nyaaŋga paɣa yino yɛla daliya ʒee

daabiligu shee m-bɔŋɔ ka paɣisara be di puuni ka ninkura ʒi ambirɛla gbuni ka bɔraadenima m-pa teebuli zuɣu ni naanzua ka di gba pa teebuli zuɣu

paɣa ninkurigu n-ʒia kuɣu zuɣu chimdi waagashi waagashi maa bela tahapɔŋ ni n-tam bɔkati piɛlli zuɣu ka siliba tam kurifooti zuɣu

Loorinima mini niriba n-ku tɛli ŋɔ ka jidambiisanima za di kpansi. Loorinima maa nyɛla loori piɛla ka di kɔɣilikɔɣili buluubuluu.

Paɣiba mini bihi m-pe n-gili tahapɔŋ titali n-diri bindirigu. Tahapɔŋ ŋɔ tamla chinchini zuɣu. Bihi ŋɔ puuni so yɛla daliya ʒee ka bihi ŋɔ so ye zaɣ' piɛlli.

shikurubihi mini silimiin'paɣa n-ʒeya shikurubihi ŋɔ nyɛla ban n-la n-nyili bɛ nyina silimiin'paɣa ŋɔ nyɛla ŋun n-ye daliya piɛlli

Bihi n-ʒi kuɣa zuɣu bihi ayi ka bi'yino gbubi bia o naba zuɣu ka be ye daliya ka jarikan dozim za dikpuna gbuni.

Paɣaba ata ni doo n-ʒi kuɣisi zuɣu m-maani naanzua naanzua ŋɔ nyɛla din be bassineti ni n-zanzaya

bipuɣimbihi m-be anfooni ŋɔ ni ka bipuɣimbihi ayi la n-nyili bɛ nyina ka bɛ diri bindirigu tahapɔŋ puuni ka bipuɣimbila yino be nyaaŋga ka o ninni dii bi yina viɛnyɛliŋga

loorinima n-tam palli zuɣu ka ninsalinima gba be palli maa zuɣu n-chena ka laati pooli saya ka yiya be palli ŋɔ naŋgbaŋ kpaŋsi

bihi m-be paaki ni n-ŋmɛri bɔlli bihi maa shɛba nyɛla ban so jinjam ŋmahi ka mɔri ni tihi ka di be paaki maa nyaaŋga

Namdanima ka bɛ mali dihi nachiinsi n-niŋ li shɛbishɛbi ka shuunima gba shɛbiya m-be ambirɛla dozim gbunni.

paɣisaribila n-kpaari n-sariti bia dundɔŋ puuni ka kom kpaari niŋdi laa ni bɛ luɣili zuɣu yili maa duri nyɛla dukpula ka di pili mɔpila

Niriba anahi n-ʒi kuɣisi zuɣu paɣiba ayi no dɔbba ayi. Do' yino kpala ninkpara ka piri namda sabila.

paɣiba ayi n-ʒi kuɣisi zuɣu paɣ' yino ʒila beinchi zuɣu ka duɣiri kariwana ka paɣ' yino ʒi chaya zuɣu ka ye daliya ni jinjam sabilinli

Paɣisaribila n-ʒi tahili ka pili zupil’ dozim ka ye daliya dozim ka paɣisarili gba be o tooni ka gba ʒi tahili ka tahili maa booi zaɣ’ ʒeeʒee

Bindira m-be tahipɔŋ bihi ni n-tam teebuli zuɣu ka bia zaŋ bindirigu niŋdi nachimbila ŋɔ noli ni nachimbila ŋɔ nyɛla ŋun kpa ninkpara

sarati n-niŋ loori karili mini loori bila ka niriba kana nti zaya yuuni li nachimba nyɛla ban yuundi li

Bihi anu m-be anfooni ŋɔ puuni ka bihi anahi be nyaaŋa ka bi'yino be tooni ka kpuɣi o namdili n-niŋ ka o yen ŋmaa la anfooni la ka tihi be soli ŋɔ kpaŋsi.

Daa ni m-bɔŋɔ ka paɣiba be dinni n-ʒi bɛ daguya gbini ka pampa daguya maa. Alaafee nyɛla din beni daguya ŋɔ puuni ka watamilo beni.

Daa ni m-bɔŋɔ ka paɣiba galisi di puuni ka bɛ ʒi bɛ kɔhimma gbuni bɛ daguya maa shɛli nyɛla din be taha ni.

paɣa n-ʒi kuɣu zuɣu ka kurifooti beni ka sala be kurifooti maani ka zuɣu tam di zuɣu ka teebuli zaya ka tahapɔŋ ni sua ni gbambila ka di teebuli ŋɔ zuɣu ka teebuli maa lɔŋni ka kuriga zaya

tipanima ayi m-be anfooni ŋɔ ni ka peelooda toori tankpaɣu niŋdi di puuni nachimbila so nyɛla ŋun ʒi peelooda ŋɔ puuni

Paɣiba ata n Kpab bihi ka yinɔ gbubi kpalaŋ onuuni ka yinɔ taka yuya onuuni ka yinɔ. zaŋ basket nzi ozuɣuni ka paɣi yinɔ zaŋ kpalaŋa ka bin yara be di puuni. ka o gba zi

Paɣisaribila n-gubi bidirigu ka di be tahipɔŋ yɛlinli in n-tam o nua zuɣu ka o piiri li n-tariti bihi ban ʒiya ŋɔ silimiin'paɣiba gba be ban ʒiya ŋɔ ni

bihi m-be kom ni duɣira ka bihi ŋɔ shɛba so piɛto'bihi sabila ka yisi tamtam bɛ taba ŋɔ bɔɣisapima zuɣu ka yino so piɛto'bili piɛlli

Chinchina ka bɛ pa n kɔhira ka paɣasaribili ʒi daguli ka gbubi shɛli o nuuni ka nachimbila bɛ o nyaaŋa paɣasaribili so ye daliya dozim ka nyaɣi kɔligu.

jidambiisanima n-zaya ŋɔ ka lɔra paaki za jidambiisanima ŋɔ tooni lɔra ban be palli zuɣu chana ka tihi be palli ŋɔ nangbaŋkansi

shinkaha baa ni ka tuntumdiba be n-tumdi tuma puu maa ni tihi nyɛla din be di kpansi paɣiba nyɛla ban be puu ŋɔ ni

salimbɔɣili ni ka paɣisara mini nachimba tumdi tuma paɣisara ŋɔ nyɛla ban be kom puuni m-paɣiri binyɛra ka nachimba tam duli

Bindirigu m-be laa ŋɔ puuni ka laa maa tam teebuli zuɣu laa maa nyɛla zaɣ’ sabinli ka bɔraade duɣira be laa ŋɔ puuni ni manʒa ni zahim chaba nti pahi gala

Bɔhimbu duu ka bihi ʒiya ni bɛ karimba bɛ karimba maa nyɛla ŋun za zaboora gbuni ka zaboora maa ka sabbu sabi paya

paɣa n-la n-ʒia ka nyili o nyina paɣa maa yɛla sitir' shɛli din nyɛ bɔɣibihi ka gbubi foon o nuu ni ka chinchina paakipaaki m-be o nyaaŋga

ninkura ayi m-be anfooni ŋɔ puuni ka ninkur' yino kpa ninkpara ka pili zipiligu ka maani ninkur' yino ka o ʒi kuɣa zuɣu ka o maani o zabiri ka fan yili bɛ nyaaŋa o ni zaŋdi binshɛɣu m-maani o zabiri maa nyɛla maʒini anashaara dini

silimiinga mini o bia n-ʒi teebuli gbuni diɛma binyɛra nyɛla din be teebuli ŋɔ zuɣu silimiinga ŋɔ wuhirila o bia ŋɔ o ni yɛn zaŋ diɛma binyɛra ŋɔ n-diɛm shɛm

Kom m-be anfooni ŋɔ ni ni tihi ni sitimanima ka di taɣi kom maa puuni ka loorinima za tihi maa gbina puuni ka a nya ka taha nyina.

bindirigu m-be laa puuni laa ŋɔ nyɛla zaɣ'sabinlli bindirigu maa puuni gala beni ka paya beni ka bɔraade duɣira gba be di puuni

bihi n-kana kom toobu shee nti zaŋ bɔɣitinima tim ni bɛ tooi kom ka vakaɣila do bɛ nyaaŋga bidibisi n-nyɛ ba yino yɛla gɔɣili ka di nyɛ zaɣ' dozim ka yino gɔbi chinchini

loori n-niŋ sarati n-za palli zuɣu ka moto bara be loori ŋɔ nyaaŋa loori ŋɔ luɣili zuɣu loori ʒee beni ka nachimba ayi zaya ka nachimbila yino tam Loori ŋɔ tooni

paɣiba n-ʒiri taha n-chana paɣiba ŋɔ nyɛla niriba ayɔbu ka tihi beni ka paɣa yino gbubi guuka o nuu ni

Paɣa mini doo n wari waa bɛ malila nyingɔriti bɛ nyingoli ni bɛ bi piri namdanima kante chinchina ka bɛ so ka bahi lari.

Nachimbihi bɛ tuma shee tumdi ŋɔ so gbubila shubili ka shɛba za maʒina gbuni n operatili shɛba gbubila payi paɣiri bɛ yehiri di puuni shɛba ye daliya dozim ka so ye vakahili ka so ye daliya sabinli.

salo n-laɣim ʒia ka naa be bɛ puuni ka bɛ ye bɛ kaya ni bɛ taada niɛma ka ʒi ambrɛlanima gbunni ka gbubi bɛ kaya ni taada yɛlibɔra bɛ nuu ni

loorinima mini ninsalinima m-be palli zuɣu chana ka ya be palli ŋɔ nangbaŋkpansi tihi be ya ŋɔ shɛŋa sambani ni ni di gulinyaansi

Salo pam n-ʒia ŋɔ. Shɛba yarigila binyɛra do di zuɣu ka shɛba ʒi kuɣisi zuɣu ka bɛ yuundi tiivi ka tihi be di kpansi bɛ ni ʒi luɣishɛli polo ŋɔ ka laatinima beni.

niriba ayɔbu m-be anfooni ŋɔ puuni ka paɣa ʒi tiŋgbani ni ka kumda ka gbubi bia o naba zuɣu ka cheche doya ka moto gba do tiŋgbani ni ka loori be anfooni puuni ka tihi be di nyaaŋa

Salin bɔɣilini. kapiloder bɛ. piloder. maa. nyela. zaɣ' dozim. piloder. maa. toorila tankpaɣu. n. niŋ di. bin jahiriguni, ka nachimbihi ata zi di puuni. nachimbihi. sheb. zɛla ambrela. gbunni. ka nachimbihi sheb mi tam. kuŋkuni. zuɣu, ka. ye. daliya zɛɛ ka yino ye. zaɣ' piɛli.

bihi m-be anfooni ŋɔ ni bihi ŋɔ nyɛla bihi ayɔpɔin ka kpalansi be bihi ŋɔ tooni ka bihi ŋɔ ʒi dariga zuɣu

Paɣi nzi daani n kohiri bin yara tomantoonsinim, nyɛla din pa tahipɔŋ zuɣu, ka kabeginim gba beni ka tomantoonsi ŋɔ shɛli pa tingban ni ka bɔkati zɛ dipuuni.

Bidibil n ʒi pɛɣu, ka kariti fiili pɛɣu maa puuni nema n beni ka ɔ be palli zuɣu

Paɣisara m-be anfooni ŋɔ ni. Paɣisara ŋɔ shɛba nyɛla ban pami bɛ zuɣiri. Paɣisara ŋɔ gbibila ŋmambuɣibihi ka ye nyiŋgokɔriti ka piri bansi bɛ nuhi ni.

Silimiinsi n-laɣim ʒia ni bɛ bihi ni bɛ di ka nyu ka teebuli piɛlli za bɛ tooni ka bɛ yarigi tampiɛlli pili teebuli ŋɔ ka bindira tam di zuɣu.

Doo n-ʒi kuɣu zuɣu ka pili zupiligu ka piri muɣiri ka nyuɣuri bibila watamilo ka o ʒi o naba zuɣu ka bihi ʒi n-gili o ka gba gbubi watamilonima dira

Kɔdunima m-pa torooko zuɣu ka paɣiba ayi ʒi di gbini ka loori tam palli zuɣu ka nachimbila so gba be palli maa zuɣu ka ye daliya dozim ka so jinjam waɣinli ka jidambiisa za anfooni ŋɔ puuni.

bindirigu m-be tahapɔŋ ŋɔ puuni ŋɔ bindirigu maa nyɛla bonku ka zahim beni ni mana ʒɛri ka nanzubua lɔhi di puuni

Bipuɣin bihi anahi nzaya ŋɔ, kanirib ayi zan tab pila ka yinɔ lɔozabiri kadi nyɛ waɣila waɣila ka niribi ata ŋɔ pam bizuɣiri.

daabiligu shee m-bɔŋɔ ka di nyɛ binwala dini binwala maa puuni kodu beni kamantoosi beni nanzua beni ka paɣiba ayi za ni maani ka so chinchina ka bɔbi bɔb' sabila

paɣa n-ʒi cheche zuɣu ka zaŋ piɛɣu tam o zuɣu ni ka baɣili so o nyaaŋga ka so be piɛɣu ni ka bɛ lo dari pa bɛ nyaaŋga paɣa ŋɔ nyɛla ŋun piri muɣiri

bipuɣimbila n-ʒi cheche zuɣu ka so jinjam ŋmaa ka ye daliya sabilinli ka pili zipil' sabilinli ka pam o zuɣu ka di nyɛ zaɣ' waɣila

kɔhimma mini damma shee m-bɔŋɔ ka di nyɛ daa ni bɛ pala zahima gbambil' bihi ni ka di tam teebuli zuɣu nachimbila zaya ka su nusur' ʒɛhi ka ye daliya sabilinli

salo m-laɣim pam bidibisi galisi bidibibila so gbubila tuuta o nuu ni ka pili zipil' sabilinli ka kpa ninkpara ka ye gɔɣ' piɛlli

Ninsalinma ka bɛ me n-tam pil’ ŋmahi zuɣu ka bɛ gbubi kikahi ni bɛ piɛbi bɛ ni me ba zali luɣ' shɛli ŋɔ nyaaŋa tihi benimi

loorinima ayi n-niŋ sarati n-kpe taba ni ka nachimba ayi tam lɔra ŋɔ zuɣu ni bɛ yihi salo ban m-be di puuni ka linjimanima ʒeya niŋdi shaawara

paɣisarili n-ʒi kuliga ni ka gbubi zahim o nuhi ayi ŋɔ ni paɣisarili ŋɔ sɔla chinchini ka ye daliya bɔɣibihi ka bɔbi bɔbiga

Kuɣisi n-zaya ŋɔ. Kuɣisi maa zala duu puuni. Duu maa dikpina nyɛla zaɣ' buluu ka zuɣusaa siilin nyɛ zaɣ' piɛlli.

Lɔra m-be anfooni ŋɔ ni. Lɔra maa nyɛla zaɣ' dozima ka di galisi ka kpiɣiri niriba chani bɛ biɛhigu shee ka jidambiisanima be palli yaɣili ŋɔ ka paɣisara ni nachimba galisi di puuni.

tumtundiba m-be tuma ni tuma maa shee nyɛla salin' bɔɣili ni nachimba m- betuma ŋɔ puuni ka gbambihi zaya ka kom be di puuni

anfooni ŋɔ nyɛla diɛma shee nachimba mini paɣisara m-be di puuni ka bɛ ŋmɛri binkumda nachimba ŋɔ shɛba nyɛla ban suhu paligi ka bɛ la n-nyili bɛ nyina paɣisarili ŋɔ so pamla o zuɣu ka di nyɛ zaɣ' sabilinli ka paɣisarili so ye nyingokɔriti ka piri bansi o nuu ni

salimbɔɣili ni ka tuntumdiba be ka gbubi piɛri be kom m-paɣira ni bɛ nya salima ban tumdi tuma ŋɔ shɛba bi ye daliyanima ka so pili zipil' ʒee

Paɣa m-paɣiri o nuu ni chibo ka zaŋ nyapɔbirigu m-pɔbi o nyee ka paɣ' shɛba gba be nyaaŋa niŋ nyapɔbirisi ŋɔ paɣ' so ŋun paɣiri o nuuni ŋɔ nyɛla ŋun so chinchini

paɣisarili n-dabi binwala kɔhibu shee kamani leemunima paya kɔdunima leemunima ŋɔ nyɛla din be gbambihi ni ni payanima ka di gba be gbambihi ni